Indawo lapho okudlalela khona abantwana labadala okulombala onjengesibhakabhaka okulotshani oluluhlaza okulenhlabathi emhlophe okulemjingo khona lapho okudlalela khona abadala labantwana

Abasesikolo abagidayo eceleni kuletende elimhlophe abathatha impikitsha ngabomabonakude. Abanye bayahlabela njalo baqakezela labo abagidayo.